Qulqullinni barumsaa manneen barnoota uummataa magaalaa keessatti kennamu yeroo hundaa to'annaa cimaa fi fooyya'insa barbaada. Kanaaf sirna barnootaa yeroo hammaa waliin deemu qopheessuun barsiisoota leenjii gadi fageenya qabu kennuu fi meeshaalee barumsaa ammayyaa fayyadamuun barattoonni sadarkaa ga'aa ta'e akka qabaataan gochuun barbaachisaadha.